Sokulezikolo ezingcina abantwana abacane abaleminyaka eyisithupha kusiya phansi. Abazali abasebenzayo babuya bezotshiya abantwana kule indawo bebathathe nxa sebetshayisile. Kukhona ababalisi abagcina abantwana laba njalo bahlala endaweni ehlanzekileyo ngaso sonke isikhathi.

kulezi insuku sekukhona izikolo ezigcina abantwana abancane kukhona isikhathi sokuthi abantwana bayaphekelwa ,uthole abantwana sebe layinile begeziswa izandla sebelungiselela ukuya kudla ,kuqakathekile ukuthi abantwana bedle

Abantwana besikolo abancane abanye bagqoke ama uniform abanye njalo kabagqokanga .Bayadlala lababalisi babo imidlalo etshiyeneyo. Imidlalo leyi iyenza abantwana bekhule behlakaniphile bephangise lokucabanga

Abantwana besikolo, umbalisi ucabange ukuphuma labantwana betshaywe ngumoya phandle. Bagqoke amayunifomu abanye njalo abagqokanga. Bafundiswa imidlalo etshiyeneyo. Umbalisi uyathi bebambe ikhanda, labo bayalandela okwenziwa ngumbalisi. Lokhu kwenza abantwana behlakaniphe.

Isikolo sabantwana abancane inursery education abantwana bayafundiswa imidlalo etshiyeneyo nxa Bethe baphumela ngaphandle kwekilasi bamile abanye bagqokile ama uniform abanye kabagqokanga njalo imidlalo leyi oyenza abantwana bakhule behlakaniphile.

Abantwana abasesikolo e nursery education bahlezi phansi abantwana endaweni ehlanzekileyo kukhona njalo umbalisi ovule ibhuku efundisa abantwana izinto ezinengi.

Abantwana abanengi kade bengasaqedi isikolo emfundweni yaphansi ngoba izikolo bezikhatshana ngakho abantwana abanengi kade sebecatsha egangeni bacina bengasafundi. Siyambonga UHulumende ngokuyakha izikolo ezinengi bonke abantwana kumele betholakale besesikolo befunda.

Emakilasini lapho okufundela khona abafundi kuqakathekile ukuthi kube lezitulo kumbe amabhentshi okuhlala kanye lamatafula okubhalela, kuphinde kube lomgwembe lapho umbalisi obhala khona umsebenzi wabafundi.

Ukuyakhiwa kwezikolo ezinengi esigabeni kuqakathekile kakhulu lokhu kwenza abafundi abakade sebeyekelile isikolo ngoba zikhatshana babuyele njalo beyefunda ukuze babe lekusasa eliqhakazileyo

Ababalisi abafundisa emaphandleni .Bayazama ngazo zonke indlela ukuthi bebhale umsebenzi wabafundi loba bengasebenzisi umgwembe .Bayadinga iplanka lapho abazabhalela khona umsebenzi wabafundi ukuze abantwana bebhale njalo befunde . Laloba kunzima njani ababalisi bayabuya lecebo .

Esigabeni uhulumende seyakhe izikolo ezinengi, owakhe umsebenzi useqedile, sokusele umlandu wabazali ukuthi bebone ukuthi abantwana bayahamba esikolo besiyafunda. Ukufunda kuyanceda kakhulu empilweni.

Isikhathi esinengi nxa umutsha esigabeni ungakaze ufike esikolo ususiyadingela abantwana indawo awuthwali nzima abantu bayakulayela ngokuthi uzabona ibhakane elikhulu elimhlophe elibhaliweyo ibizo lesikolo

Kuqakathekile ukuthi abantwana bafundele endaweni lapho abazizwa bephephile khona njalo indawo yakhona kumele ihlale ihlanzekile ngaso sonke isikhathi, bathole njalo izitulo zokuhlala kanye lamabhentshi okubhalela nxa befunda.

Isikolo lesikolo silomthetho waso njalo esikolo lapha bayafaka unogada isikolo siyavulwa ekuseni ukuze abantwana besikolo bengene siphinde sivalwe. Nxa sokubuya izethekeli esikolo unogada uyafika egedini ebabuze amabizi abo abhale phansi bethi sebengena esikolo.

Abantwana esikolo sebeqedile ukubhala umihloliso, ngakho ababalisi basamaka umsebenzi wabantwana. Kulezi insuku kabafundi. Batshona bezidlalela emagcekeni esikolo. Bayajabula. Lezikolo sezizavalwa.

Umntwana lomtwana kumele atholakale esikolo efunda njalo egqokile I uniform njengabanye abantwana , yikho izikolo zafaka I uniform ukuze umntwana otholayo longatholiyo betholakale begqoke into efanayo

Izikolo lesikolo sileyunifomu yaso esiyigqokayo. Lokhu benzela ukuthi labantwana abangatholiyo bezizwe beyamukelekile esikolo ngokugqoka izizgqoko eziyabe zifana lezabanye.

Esikolo kukhona umdlwalo lapho abayenzayo bayabencintisana lezinye izikolo kukhona amagceke lapho okudlalelwa khona leyo mcintiswano. Siyabonga ngoba lokhu kuyapha ithuba abanye abafundi abayabe bengenelisi ekilasini kodwa bekwanisa ukwenza imidlwalo etshiyeneyo.

Ngesikhathi sezulu abantwana besikolo abathwali nzima ukutshona bethelela amaluba ahlanyeliweyo esikolo ayabe eluhlaza tshoko kuyabe kukuhle phakathi esikolo njalo kukhona amakilasi amanengi lapho abafundi abafundela khona.

Isikolo kumele abantwana bonke abancane betholakale befunda abazali bengagcini abantwana emakhaya. Kumele befundise abantwana ukuze bebelekusasa elihle .

Esikolo semfundo yaphansi kukhona indawo lapha abafundi abahamba khona nxabe siyafunda isifundo sesayenzi bahamba endaweni abayibiza besithi yilebhu lapha esithola imithi eminengi kukhona lempompi yokugeza uzandla abantwana nxa sebeqedile ukufunda

ukwakhiwa kweziolo ezinengi kusiza kakhulu abantwana bayathola indawo lapho abazafunda khona bengasahambi imango emide kwesinye isikhathi esikolo uyathola kulamagwaliba mduli ayabe enamathiselwe emdulini

Abantwana besikolo abagqoke izikipa ezifananayo ezibhaliweyo emuva ngamabala amnyama bafundela imisebenzi yezandla etshiyeneyo, abanye bafundela ukuluka amakhanda abantu akukhethelekile lijaha kumbe yinkazana bonke bayayenza okokuluka.

Kulilungelo lomntwana wonke ukuthi nxa esesikolo efunda kumele ehlale ezitulweni kumbe ebhentshini njalo kube letafula lapho ababhalela khona umsebenzi wabo wesikolo njalo kube lomgwembe lapho imbalisi obhala khona umsebenzi wabafundi.

Abantwana basesikolo bagqoke izikipa ezifananayo ezibhaliweyo ngamabala amnyama ngemuva bafundela ukuluka amakhanda lokho kuzabanceda kusasa empilweni ngeke bethwale nzima

Abantwana besikolo kwesinye isikhathi bayaphuma besiya endaweni ezitshiyeneyo besiyafunda njalo bebona lezinto abangakaze bezibone abazibonela emabhukwini nxa befunda, bayabe besegangeni bethwele ikhamela bebona izinto ezitshiyeneyo.

Ukufundiswa kwabafundi emakholitshini kumbe esecondary imisebenzi yezandla iyabancedisa kakhulu ngeke bethwale nzima nxa sebeqedile izifundo zabo bazahamba beyedinga imisebenzi basebenze.

Abantwana besikolo abafundela ukudweba, kukhona amaphepha abawasebenzisayo lapho abadweba imifanekiso etshiyeneyo ,umbalisi uyahamba ebhoda ebona ukuthi abafundi bayenza into elungileyo.

I thekhinoloji ilokhe isiya iguquka isiya phambili, abantwana besikolo sebevunyelwa omakhala ekhukhwini esikolo. Njalo abanye baya sebenzisa amalephuthophu kumbe amakhompuyutha nxa befunda.

Ngemuva kwamaviki amabili ,umbalisi wandise ukupha abafundi umhloliso .Ngalelo langa umbalisi uyahlalisa abafundi ngamunye ngamunye ukuze bengakhophelani . Umuntu ebhale owakufundiswayo .

Ukufunda kwabantwana kuqakathekile empilweni. Kuzayenza abantwana bebelempilo enhle, ngoba umuntu ofundileyo akathwali nzima, uyakwanisa lokudinga umsebenzi. Kubanzima kulowo oyabe engela sikolo.

Kulezi insuku abafundi bemakolitshini kumbe abeSekhondari bayafundiswa ukuyenza imisebenzi yezandla etshiyeneyo. Abanye njalo ngabafundela ukuthunga ingcebethu. Abanye ngabafundela ukuthunga usuko.

Abantwana besikolo kukhona abanye abathwele icamera, icamera bayabe bethatha ngayo impikitsha njalo ngemuva kwabo kulomduli wesikolo oyakhwe ngezitina ongaplastangwa phansi kulamatshe.

Esikolo sikhangelele ukuthi lapho okufundela khona abafundi kumele kube lezitulo kumbe amabhentshi okwabafundi okokuhlala Kanye letafula lapho abafundi ababhalela khona kube lekhabothi ingwalo zabafundi ezihlala khona ezokubhala Kanye lokubala.

Kulilungelo lomntwana wonke ukuthi ahambe esikolo ayefunda laloba engeke ephumelele ezifundweni kodwa ukuthi umntwana wahamba esikolo kukhona olunye ulwazi osuka aluthole oluzamnceda empilweni .

Izikolo ezinengi zandise ukuba lebhakane eceleni komgwaqo. Ibhakane eliyabe likhomba isikolo. Lokhu kubalula ebantwini abangakaze bafike esikolo abathwali nzima bahle babone ngebhakane.

Abantwana besikolo. Esikolo kuqakathekile ukuthi bazali bebone ukuthi umntwana uyahamba esikolo nsuku zonke. Bafundiswa izinti eziqakathekileyo okugoqela kanye lamabhuku abo ayafundisa njalo ngedlela okumele baziphathe ngayo, njengetsha esakhulayo.

Esikolo semfundo yaphezulu esekhondari kukhona indawo lapha abafundi abeyenzela khona imcintiswane etshiyeneyo kungaba yikudlala ibhola kukhona njalo lamakilasi amanengi lapho abafundi abafundela khona ababalisi besikolo lesi banengi kakhulu.

umbalisi omileyo esikolo isikolo sipendiwe emdulini ngependa emhlophe sabhalwa ibizo lesikolo phezulu ngamabala amnyama lokhu kunceda abantu abangakaze bebuye esikolo bahle babone ngamabala abhaliweyo ukuthi kulapho abaya khona

Esikolo kukhona indlu ele khabothi elama shelufu amanengi atshiyeneyo egcwele ingwalo zaba fundi ezitshiyeneyo abafundi bayabuya bezo sebenzisa ingwalo lezi bezibala ukuze bethole ulwazi olunengi.

Ekilasini lapho okufundela khona abafundi kumele kutholakale kulamabhentshi lezitulo okokuhlala kanye lamatafula lapho abafundi ababhalela khona kube lomgwembe lapho umbalisi obhala khona umsebenzi wabafundi.

Ukwakhiwa kwezikolo ezinengi esigabeni kuyanceda kakhulu ukuthi abantwana behambe bayefunda kukhona ababalisi abafundisa abantwana kuhle ukuthi umntwana wonke etholakala esesikolo kunengi umntwana okufunda esikolo okuzamsiza empilweni.

Izikolo ezinengi ziyabe zigonjolozelwe ngomduli umduli lowu wenzelwa ukuthi loba zinyamazana emakhaya inkomo zingangeni esikolo njalo esangweni izikolo ezinengi ziyabe zilebhakane eliyabe libhaliwe ibizo lesikolo lokhu kwenzelwa abantu ababuya bedinga isikolo bengasazi abalahleki.

Ekilasini kuqakathekile ukuthi kubelomgwembe, lapha umbalisi obhala khona umsebenzi wabafundi esebenzisa itshoko elombala olithanga kumbe emhlophe. Kumele kubekhona lezitulo kanye lamabhentshi okusetshenziswa ngabafundi.

Ngemkhuhlane esikhona kulezi insuku lababalisi labo esikolo bayazivikela uthole begqokile izayeka lapha emakhaleni. Kanye labantwana besikolo bayakhuthazwa ukuthi bebuye begqokile izayeka bezivikele emkhuhlaneni eminengi etholakala emoyeni.

Esikolo phakathi ungangena kukhona ibhakane elikhulu eliluhlaza elibhaliweyo ibizo lesikolo ngamabala amhlophe ngemuva kwebhakane kulesihlahla esikhulu esilamahlamvu aluhlaza phansi kulamaluba acecisileyo.

Esikolo namuhla kade kubuye izikolo ezinengi .Bekule mncintiswano kukhona abanye bafundi akade begida. Ngakho ababalisi bebenxuse labazali ukuzobukela umncintiswano ekade ukhona.

Namuhla esikolo kade kulimhlangano wabazali. Nxa ungena esangweni esikolo kulebhakani phezulu elubhaliweyo ibizo lesikolo ngamabala amhlophe njalo isango lipendiwe ngependa eluhlaza. Emdulwini lapha lakho kubhaliwe eminye imithetho yesikolo.

Kutshaya umoya esikolo abantwana bahlezi emakilasini akudlalwa ababalisi bayafundisa ngemuva kokuthi ababalisi sebeqedile ukufundisa abantwana bayaphiwa ithuba lokuya tshaywa ngumoya phandle bedlale mbijana.

Kwakulilanga lakuqala labantwana abafunda esecondary kusigaba sakuqala esikubiza sithi nguform1 bafika bahlaliswa phansi ngumphathisikolo wakhuluma labo kabanzi ebatshela imithetho yesikolo okumele beyilandele njengoba bebatsha befika esikolo.

Ikhona inhlanganiso enika abantwana ukudla abadala bayahamba beyepheka abantwana bayaphakulula ukudla sokuphekiwe kuqakathekile ukuthi abantwana befunde besuthi ngoba umntwana olambileyo uyalala kwesinye isikhathi eclassini ecine engezwa okukhuluywa ngumbalisi

Abantwana besikolo abagqoke amayunifomu. Abantwana bagqoka iziketi ezinde ezidlula emadolo njalo benza abantwana bahlonipheke emphakathini njalo kwenza lombalisi abe lesisindo esikolo kanye lomphathisikolo.

Isikolo se Secondary esiyakhiwe kuhle kakhulu. Kuleli izinga kulapho abafundi okumele bebambe khona beqine ngoba bengakhutha kuleli izinga , ngeke beyefinyelela ezingeni eliphezulu ele Yunivesithi.

Abantwana besikolo njengabantwana abasakhulayo . Isikhathi esinengi kuqakathekile ukuthi beke bebahlalise phansi bebakhuze, bebabonise ngempilo nxa sebephuma endleleni sebesenza okungayisikho. Esikolo balanda ukuzofunda.

Nxa esikolo kuzabuya izethekeli ezisuka emahofisini amakhulu .Ababalisi Kanye lomphathisikolo bayahlalisa abantwana phansi bebatshele ukuthi kusasa kuzaba lezethekeli .Ngakho abantwana akumelanga bebonakale bebhoda bhoda esikolo bengayazi into abayidingayo.

Kulilungelo lomntwana wonke ukuthi atholakale esesikolo efunda njalo egqokile iyunifomi yaleso sikolo. Izikolo ziyayenza iyunifomi egqokwa ngabantwana bazo, loba abantwana besikolo ezinbethutsha uyakwanisa ukukhombela ukuthi umntwana lowu ufunda kusiphi isikolo ngeyunifomi ayabe eyigqokile.

Esikolo semfundo ye Secondary kuhlanzekile phakathi ungangena akula ngitsho iphepha kuyacazimula kugcwele amabhentshi Kanye lamatafula okwabafundi njalo kukhona letafula yombalisi.

Indlu lapho abantwana bezinga laphezulu abahlala khona njengoba besuka endaweni ezitshiyeneyo. Abanye bahlala khatshana lesikolo ngakho kukhona izindlu abafika baziphiwe esikolo kodwa bayazibhadalela kuyabe kulemibheda lapho abalala khona.

Esikolo semfundo yaphezulu bakhona o lecturer abafundisa abafundi ezingeni leli njalo bayabe bayebesebenzisa umduli esuwubizangesikhiwa sisithi yi whiteboard ukubhala umsebenzi wabafundi njalo abafundi kwesinye isikhathi abafundi kwesinye isikhathi basebenzisa ama laptop nxa befunda.

Esikolo semfundo yaphezulu kufunda abantwana abavela endaweni ezitshiyeneyo, abanye bayabe busuka katshana. Kukhona njalo izindlu lapho abafundi abahlala kizo esikolo. Bahamba emakhaya izikolo sezivaliwe.

Ezikolo zemfundo yaphezulu kuyakhiwe izakhiwo ezinengi. Lokhu kunceda kakhulu abafundi abahlala katshana lesikolo. Bayaphiwa izindlu zokuhlala bahambe emakhaya izikolo sezivhaliwe.

Isikolo semfundo yaphezulu eyunivesithi, sigonjolozelwe ngomduli opendiweyo. Kukhona njalo izihlahla ezinkulu kuleyondawo kanye lotshani obuluhlaza phansi obuhle. Izakhiwo ziyakhwe kuhle kakhulu, njalo imiduli ipendiwe kulamafasitele amanengi.

Indlu lapho abantwana besikolo sezinga laphezulu eyunivesithi abafundela khona. Kukhona ikhabothi elombala omhlophe kanye loluhlaza okwesibhakabhaka lezitulo lapho abahlala khona. Kugcwele izinto ezisetshenziswa ngabafundi phezu kwetafula ezitshiyetshiyeneyo.

Emfundweni yaphezulu eyunivesithi kufunda abantu abanengi. Kukhona abadala asebekhulile kakhulu kanye lentsha esakhula. Kuyabe kugcwele kuhlangene abantu abafundela ukuba ngoDokotela loba ababalisi.

Izakhiwo azinengi ezemfundo yaphezulu e'University " ziyakhwe ngobunono obukhulu zinhle okwamagama ziyakhwe zisiba zinde zisiya phezulu kukhona njalo lamafasiteli angenisa umoya lotshani obuluhlaza phansi obenza isikolo sibukeke sisihle okwamagama kuhlanzekile akulangcekeza ngitsho lona iphepha phansi.

Esikolo semfundo yaphezulu kugcwele izakhiwo ezinengi. Kukhona izindlu lapho ababalisi abahlala khon, lezindlu lapho abafundi abafundela khona, kuphinde njalo kube lezindlu lapho abantwana besikolo abasuka endaweni ezitshiyeneyo abahlala kizo.

Ukuqakatheka kwesikolo seyunivesithi iulapho abantu abathi nxa sebeyenze kuhle ezifundweni zabo sebesiyafundela imisebenzi etshiyeneyo befundela ukuba ngodokotel njalo abanye ukuba ngababalisi.

Amabhakane amabili esiwathola esikolo semfundo yaphezulu ayanceda kakhulu abantu angakaze bafike isikolo lesi sikhulu njalo amabhakane lawa akhomba indawo lapho abantu okumele bayekhona

Isikhathi esinengi bonke abafundi abatholakala eYunivesithi bafunda befundela izinto ezitshiyeneyo ngakho nxa ufuna ukuba ngudokotela uyathatha isikhathi eside ulokhe ufunda. Nxa ufuna ukuba ngumbalisi uyathatha iminyaka emthathu uyabe usuqedile.

Indlu lapho abafundi bezinga laphezulu e university, abafundela khona, kukhona ikhabothi elombala omhlophe elamashelufu amanengi lapho okuhlala khona imithi esetshenziswa ngabafundi. Kukhona njalo lezimpompi nxa sebeqedile ukusebenzisa leyomithi bayageza izandla

Ukuzimisela kwabafundi ezingeni laphansi bezebeyefika ezingeni laphezulu lokhe besenza kuhle ezifundweni zabo, kulomvuzo omkhulu kakhulu ngoba abafundi bayabe sebesiyafundela imsebenzi ezabanika imali empilweni.

Abantwana besikolo sezingeni laphezulu e University .Kukhona izindlu lapho abahlala khona .Uyathola behlala ngababili ngababili. Lokhu kwenzelwa ukuthi abantwana bekwanise ukuncedisana ebusuku nxa sebebala. Omunye uyakwanisa ukuchasisela oyabe engazwanga ngesikhathi befunda.

Umfundi wesikolo uhlezi uthwele ibhuku elivuliwe uyabala njalo uyabobotheka kuletafula phambi kwakhe elombala omhlophe phezu kwetafula kule laptop esetshenziswa ngumfundi.

Indlu lapho abafundi bezinga laphezulu abafundela khona kuyacazimula phakathi akula ngcekeza kugcwele izitulo ezinengi kanye lamatafula okusetshenziswa nga bafundi umduli upendiwe kukhona njalo lamafasitela angenisa umoya

Indlu lapho abantwana besikolo semfundo yaphezulu abahlala khona abanye abantwana basuka endaweni ezikhatshana ngakho kukhona izindlu abafika beziphiwe lapha esikolo okuyabe kulemibheda lezitulo zokuhlala Kanye lendawo lapho abagaxa khona impahla zabo

Esikolo semfundo yaphezulu kulabantwana abasuka endaweni ezitshiyeneyo njalo bebuya bezofundela imisebenzi etshiyeneyo. Umntwana nxa sekuleli inzinga uyazikhethela umsebenzi ofuna ukuyenza empilweni yakhe.

Esikolo semfundo yaphezulu eYunivesi, bahlezi abafundi. Abanye balamabhuku, abanye bathwele omakhala ekhukhwini, abanye njalo basebenzisa ama"laptop' abo. Phambili kukhona ababalisi babo abahleziyo. Omunye umfundi uyakhuluma uphiwe ithuba phambili.

Abantwana abanengi abagcwele euniversity basuka endaweni ezitshiyeneyo abanye ngabasuka khatshana okudingeka ukuthi umuntu ahlale esikolo njalo bafundela imisebenzi etshiyeneyo abanye ngabafuna ukuba ngodokotela abanye njalo ngabafuna ukuba ngababalisi.

Abantwana besikola abase university abafundela ukuba ngodokotela kukhona imithi abafundiswa ukuyisebenzisa besasesikolo ukuze nxa sebeqedile isikolo sebesezibhedlela beyenze into eqondileyo abayifundiswayo bahlezi bagqoke amajazi amhlophe njalo ezandleni bazivikele ngokugqoka amaglovisi besebenzisa leyo mithi

Esikolo semfundo yaphezulu e university esikubiza ngokuthi okusezingeni laphezulu balutshwane abantwana abafika ezingeni leli kugika abantwana abayabe beyenze kuhle ezifundweni zabo e Secondary njalo baphumelela.

ukwakhiwa kwezindlu ezinengi e university kunceda kakhulu abantwana abasuka khatshana kwesikolo njengoba lapha kuhlangene abantwana ababuya endaweni ezitshiyeneyo ngakho abanye bayabe bedinga izindlu zokuhlala lapha esikolo

Esikolo semfundo yaphezulu kukhona izindlu lapho abafundi abahlala khona kuyabe kukhona njalo amasink lapho abagezela khona izandla lokuxubhela kuyabe kule mpompi lendawo lapho abagezela khona kumele ngasosonke isikhathi kuhlale kuhlanzekile lapho abahlala khona.

udadewethu lusuku lwakhe lwakuqala esikolo saphezulu e university basiyamukela isicelo sakhe sokuzofundela ukuba ngumbalisi ujabulile usitshayele ucingo esitshela ukuthi bahlala endaweni hlanzekileyo njalo sebeqalisile izifundo zabo